Hayssi bettizayssi qoddan kehippe daariza baddala gettetiza kaththa qommoy goyettidi zerretidi ayffe ayfanas gigetishshe woykko ayfe kesishshe de'es.

Keehippe qodani woyko paydoni daro asati katha goyetidi giigidi diza gaden katha zerishe dizaysi betes, ha goyetida gadezappe pude bagane duge bagani muuzeyi de'es.

asay qoodani oyddun gidiza addeti issi zo7o may7o mayday hara hara medho mayda asati goyettida biittani katha zerishe dizayssibeete

issi dalga gadeni issi addey zokkoni bayidi mitha puute woykko katha puteta haaththe ushshishe dizayssi beettes

Qoodani woykko paydonni daro attumati woykko paddeti goyettida gadeni katha zerishe goshsheza giddora hamettishe dizayssi bettees

Lssi aaho denba gadene gade giddon wuthi muuzey santhaynne dumma dumma guye baggara mithati dizayssi beettees.

Issi addey ha addezikka itiophiya aysso aawa daanna afi aymede geetettizayssi kusheni haasayishe oyqqidi haasayo miisha dizayssi beettees

Issi manggo geetetiza ayfe immiza miththa qommoy ayfiya ayfiddi ayfezika lo7idi kaththidi meetetanaasi gakidi dizayssi beetes.

Keehipe cora woyko daro maccasati issippe shiiqidi muuze geetetiza ayfe immiza miththa woyko dooza makinay caanana mala issi bolla shiishishe deetes.

Issi gedio duniguza maidi diza mcasy tuke ayipe maxashe de'awus tuke gidonika issi uthay eqidi dizayis betes

Manggo geetheththia ayfe immiza miththay aaho gade giddoni tokeththidi ayfe immanaas gakkidi dizayssi beeththees.

Hayssan bettizayssi tambbo getettiz beeni wode miishshatappe diza dan'ion tookettidi dolliza miishsha gides ha tambboykka kaase beni wode wooggangaaya bolla woththidi uuyanas maades

Issi dalga gade gidoni nam'u woyko hezhu nayti shunkurto getetiza doza tokidi toketidi dicidi diza shunkurtota gidon harumidi dizaysi beetes

kehipe qoodan woyko paydoni daro asati giste getetiza katha giddon eqqidi ha ubba asayka gisteza beyishe dizaysi .beetes ha asayka gisteza kehipe daro go'a imizaysa beyishe de'os.

Issi besani Mitha puteyi gakidi toketanasi gakidi betesi ha Mitha puutetika baxa tosasi gakidi de'es.

Qoodani cora asay issi giya malatiza besani ubbayka shiiqidi asay bayzishenne shammishe dizayssa besees.

Qodani ichasha gidida nayiti woyiko asati muze miciza misha bolla muze micidi muze ca,niza kame bolla ca,nishe deetes

Issi macashiya gade giddon uttada uutha goydashe woykko uuththa haashashe de7awus. Issi karetha mayo mayida macasiya ha macasheekko yashe de7awus.

issi banche woykko issi muuzey qanxettidinne dizayssa be ashe deays ha muuzeykka tammu qamma woykko nam7u tammu qamma gaso kammidi woththikko kaxees

issi karetha macasiya uutha giddon eqqada uuththaza mashshan poqashe woykko qanxada qanxada uuthaza ha yanas shiishshashe dizayssi beettees

Issi karetha may7o maydi diza addey mithata woykko tuketa giddon eqqidi haasayishe dizayssi beettees ha addezappe guye baggara dumma dumma mitha qommoti dizayssikka beettees.

ha misilezanne beettizayssi issi aayeynne issi naay uttidi nam'aykka nam'u kushen dono geetettida katha oykkidi dizayssi beettes

Nam'u attuma addeti tukke geetettiza puute qommoy diccidi ayfe ayfin nam'u addeti eqqidi ha tukke ayfe maxishe de'ettes;

qoodan keehippe daro asay dizayssi beettees haasatappe guye baggira booththa qalamen tiyettida keeththey dees asatikka gade bookkishe woykko goyishe de7eette

nam7u asati issi attumaynne issi macay timatime geetettiza ayfa ayfeta timatime oykkiza miishan aaththishe dizayssi beettees

hayssi badala uuthanne dumma dumma mishati hissife shiiqidi dan7o doozati de7eettes ha dan7o doozatikka ayfe ayfikko asi maana mala maaddees

issi muuze caaniza kaamey muuze caanise dizayssinne ha muuze caaniza kaame bolla issi asay dizayssi beettees kaamezappe hadirsa bagkera haray gede hare bolla eqqidi asay bishe deees

Qoodani oydda gidiza asati nam'u attumaynne nam'u macati tukke geetettiza woykko tukke ayfe awa bolla micishe de'eettes.

keehippe qoodani daro puuteti issife shiiqidi issi bessani dizayssi beettees ha puuteta haassiyas tokkikko puuteti ayfe ayfettes

qoodani icchachu gidiza macati ba huphe bolla goosse goozili dono geetettiza katha issife shiiqi dizayssa giddon uttidi aaththishe de7ettes

Issi aaho gade giddon toketidi diccidi ayfey immanas gakkida aapele geetettiza ayfey immiza mitha qommoy ayfe ayfidi dizayssi beette

keehippe dalga gade giddon muuze geetettiza ayfe immiza mitha qommoy woykko ayfe immiza ayfa ayfeta qommotappe muuze geetettizayssi dizayssi beettees

hayssan beettizayssi heedzdzu miishatan ayfe tukke kumidi dizayssi beettees ha ayfe tukke melikko cadetidi uyanassi maaddees

hayssi muuze geetettiza ayfe immiza mithata woykko ayfe immiza unka unkotappe issino gidishe ha muuze tammu qamma woykko tamman ichatho qammagaso kammidi woththikko kaxees kaxekko asay mees

Keehippe daro puuteti toketidi dizayssa giddon issi addey eqqidi puuteta ishalishise woykko giigishise dizayssi beettees.

issi adde karetha addey eqqidey goshsha goyetidi dono woykko dubulbule donoy toketidi dizayssa giddonni goshsha miisha woykko marco be kushen oyqqidi eqqides.

Issi booththa mayora diza macasiya uutha walqama uuthata bindon eqqada uuththaza uuththa haashshiza otite bolla qachchada uuththaza haashashe de7awus.

issi bessanne qoodani daro tukke hayfe woykko tukke foote dizayssi beettes ha tukke fuuteykka diccidi maxus gakkidayssi beettees

hayssan beettizayssi uutha geetettiza dooza gommo ha uuththayka gitishe woykko diccishinne asay haashidi maanass maaddes uuthazasi haythika miizati maanas maaddees.

Ha misilan keehippe daro asati dizayssi beettees haasatikka muuze giza ayfaayfeta muuzey caaniza kaame bolla muuze mixiza miishan mixi mixi caanishen dee.

Kehippa paydon daaro asay oso oththi simmishe diizaysi bettes ha oththope simmishe yiiza assay ubbayka ba oththo oththiza mishshe ba kushshen oyqqi eqqidayssi bettes.

Issi aaho woykko dembba gadden issi addey qope woththidii gooshshe boorata woxidi ha booratan gadde goyishe de'es

Issi ade aho gosha gaden issi zo'o booranne issi boroqo boora waxidi nam'u booratan gade goyishe dizaysi betes.

Issi zo'o Mayo mayidi diza addey ba duuna goozidi woyko duunaza kamidi muuze getetiza kaatha qommo tookidi addezi yishe de'es.

Issi zo'o mayo mayidi diza adey issi zo'one issi zo'one bootha masatiza boran nam'u borata waxidi gosha gade boratan goyishe de'es

Hayssan issi boora waaxidi nam'u waaxa booratani nam'u nayti aaho gade goyishe dizayssi beetees. Issi boora waaxay hadirsa oge,issi waaxa booray oshicha oge goyishe dees.

Issi dalga gade giddon issi na7ay dorssata heemmishe de7ees. Ha dossatikka zo7o dorssa, booththa dorssanne kareththa medho dorssati de7ees.

issi attuma na'ay woykko addey nam'u kareththa booratta waxiidi nam'u booratannne gade aaho woykko dalgga gade goyishe dizayssi betees

qoudani heedzdzu asati aaway aayynne naay giste geetettiza katha ubbetikka maxishe dizayssa ha misiley bessees

Issi woykko nam'u addeti boora gade goshshe boora betam wolqara woykko kaceykka gita gidida boorata waaxidi gade goyishe dizayssi beettees.

Ubbaykka ha asatha giddonni asathi kalththaa woykko beexe geetheththiza miishshani eqqidi diza barzaafe qanxxishe dizayssi beeththees; ha asathuppe guye baggera goyeththida gadee de7ees.

Issi karetha medhora diza addezi badala geetettiza katha ha badalaykka kaxidayssa woykko gakkidayssa burshidi woykko poqqidi ekkishe de'ees.

keehippe daro woykko qoodan cora asati issife kezidi goshsha miishan goshsha goyishdi simmishe ubbaykka ba goshsha miisha kushan dhoqu ooththidi oykkidayssi beettees

keehippe qoodani cora asate eqqidi ubbaykka issife issi bessa be'ishe deettes habessan aybi hanidakkoka aazi hanidakkoka beettenna gidoppe attin asay ubbay be'ishe de'ees

Issi gita naaynne issi gashe naay nam'u booththa boorata waaxidi biitta woykko gade booratan goyishe deees ha booratikka goshsha boora geetettosona.

issi macashiya booththa afila mayada hupheni goossi ozada hashe bolla goshshe goyiza miishe woykko akafa geetettiza miishe hashe bolla woththada goshshe gaden eqqada de'awus

nam7u addeti goshsha aho gadeni shunkurtoo geetettiza miisha tokkidi ha shunkurtota giddofe maata harmishe woykko shoddishe dizayssi beettees

Issi karetha medho adde gade giddon ottidi tukke geetettiza puute ishalisishe woykko ooththishe dizayssi beettees hatukey diccikko woykko hatuke gitishe asas xiqime woykko go7a imees

issi aaho gadenne gatezi goyettin goyettida gadezanne shunkurto geetettiza doozay tokketin shunkurtoza nam'u asati ooththishe dizayssi beettees

asay keehippe daro asay mitha giddora oge hamettishe de7eettes ha ogeykka keehippe waayssizanne ziqqanne dhoqa bessa gididayssi beette

issi qoofe booththa mala qoofe huphen woththida addenne issi dunguza geetettiza mayoo qoodheni xaaxidaddey biittan uttidi woykko gaden uttidi mitha fuute tokkishe de'ettes

nam7u waaxa boorati qoodan uydda gidiza boorati goshsha gadeaaho goshsha gadedi waaxettidi eqqidayssi beettees ha boorati waaxetidi eqqidetesfe attin goyishe de7ettenna

Issi addey goshsha gade nam'u wolqara diza boorata issi booray karethanne booththa medho issi booray karetha gidida nam'u goshsha boorata waaxidi gade goyishe deees.

keehippe qoodanni cora asay eqqedi kate giddonne ubba asaykka issoy issoyara zoretishe dizayssi woykko hasayettishe dizayssi bettees

cora asay woykko paydonni daro asate goyettida gade keeththa matani uuthu geetettiza dooza tokkishe dizayssi beettes

Haysan ta beyishin issi gosha kamey zo'o medhora dizz kamey oge aho ogen uttidi dizaysanne ha kamezappe oshacha bagani hara kamey de'eizaysi gede simidi uttidizaysa be'aysi

Qodani Kehipe daro misileti ha misileti goshas madiza mishatas Woyko Kameti issipe Shiqidi Dizaysi bettes

Issi daliga gadeni zo'o medhora diza makinay gade goyishenee gadeza maran maran kesishe dizayis betes

Keehippe dalga woyko aaho gade gidon 3 gosha makinay gade goyshe dizays betes, ha gosha makinatu matanka asat eqid de'etes.

Hays beetizays issi gosha kamey zo'o medhora dizays gade gidon eqid de'es, ha kaamezappe guye bagara keethey dizays betes, ha kamey gade goyanas mades.

Issi besani kehippe daro goshshaa goyzaa kaamethi zo7o medhoy,salo samayo medhoynne dumma dumma medhoy dizayssi beeththees; issi kaamee giddoni macciya uththada de7awus.

Issi kaame getetiza gosha miishay badala ha'i maxid shiishishe de'es, ha kaameppe guye bagara cora asatika eqidi de'etes

Issi aho dembba gaden gade goyiza mashiney woyko kaamey hedzdzu kasmeti eqidi dizayssi betes.

Beetizaysi issi zo'o malara diza gosha makinay gaden woyko issi besan eqidi De'esi, ha makinappe oshacha bagara keetheyi dizaysi beetesi.

Hayssi beettizayssi goshsha goyiza kaame geetetees; ha kaameykka biitta goyanas maades; hayssika ha'i gade goyishe dizayssi beetees.

issi goshsha kaame woykko goshsha goyiza maashiney woykko kaamey biitta bookishe woykko biitta goyishe dizayssi betes, ha kaameykka zo,o medho.

Issi aaho demba gaditon zo'o medhora diza kaame woykko goshsha kaame aaho gade goyishe dizayssi bettees.

dalga goshsha gade giddon goshsha makinaynne asay dizayssi beettees hagadey makinan woykko goshsha kaamen goyettidi dizayssi beettees

Issi dalga bessani katha shiishshiza kaamey katha gakkida katha woykko ayfe ayfida kathata kaamey shiishshishe dizayssi beettees.

Zo'o medhora diza issi gade goyiza kaame gade giddon gade goyishe woykko bookkishe dizayssi beettees. Ha kamey gade goyanas maaddees.

Issi dalga gade giddone goshsha kaamey gadi goyishe dizayssi beettees ha kaamen goyettida gade katha zedanas keehippe inje gidida hyssi erettes.

keehi dalga gade gidon giste geetettiza katha qommoy zerettidi ayfe immishe dizayssinne ayfezi ha7i bettishe dizayssi beettees

Issi goshsha gadene keehippe dalga goshsha gadenne nam' boorati waaxeti dizayssinne issi harey caanettidi dizayssi beettees booratikka biitta goyshe de'ette.

nam7u attumati dalga goshshe gade woykko goyettidi diza gade giddora he mettishe deiees ha goshshe gadezi goyettiday kaame giza goshshe makinan goyeettidayssanne goshsheza giddon kaame goshshe kaamey uttini dizayssi beettees

Keehippe dalga woykko aaho gade goyettidi dizayssani goshsha makinay goydi uttides hamakina matani de keehippe daro asaykka goshsha giddon hemettishe de'ettes.

Daro asay issife eqqidi attumaynne macay issi medho oykko issi mala qoofe hupheya bolla woththidi deettes ha asatuppeka guye baggara gukate goshsha goyiza makinay deees.

issi goyettidi diza gate giddon goshsha makinay oykko zo7o medhora diza goshsha makinay gade goyishe dizayssi beettees ha makinaykka gade goyanaw maaddees

hayssi beettiza misiley kaame woykko goshsha kaame geetettes ha kaameykka gade goyanas maaddees ha goshsha kaamey gade goykko gadin zerettida kathay kehippe lo7ora dolees

Issi attuma naay keehippe dalga gate gittannee issi goshsha kaame oykkidenne kushenne sugishe geden woykko tohon hemettishe dee.

issi gosha kaamey medhoyka zo7o malara dizayssi eqqidi dizayssanne ha kaameppe ushacha baggera booththa qalamera diza keeththey de7izayssi beettes

issi zo7o medhora woykko zo7o malara diza goshsha makinay ha7ikka gade goyishe dizayssi beettees ha makinaykka gade maara maarani kessishe bees

Issi gade woykko issi oge giddoni booththa goshsha goyiza kaame zo7o medhora dizayssi deees ha kaameppe guye baggera keehippe lo7iza keeththay keexettidi deees.

Issi aaho gadene haaththe ushsheza kaamey puteta woykko kathati dolishe dizayssa haaththe ushshishe dizayssa beyays.

beettizayssi goshsha maashine woykko goshsha kaame gati giddonni eqqedi deees ha goshsha kaameppe guye baggara nam7u asati gede hemettishe deeette

Qoodani oyddu asati nam'u attumaynne nam'u maccay eqidi dizayssa nam'u essi attumaynne issi maccay bootha mayo mayin issi ayiya qasse karetha mayo mayada eqqadus.

Keehippe qoodani daro sollo geetettiza kathay saaneni aadhdhi daro saaneni aadhdhidi dizayssi beettees ha kathaka asay maanas maaddees.

Keehippe lo'iza gashe naytinne issi maxasiya eqqidi dizayssi beettees ha gashe naytikka uyiza miishe ubbetikka ba kusheni oyqqidi eqqidettes.

qoodani oyddu asati issi zo7o may7o may7dayssinne nam7u woykko heedzdzati issi medho may7da zo7o addeti ba kushani xaaxettida santhe oyqqidi nam7ati dizaysi meette

Keehi qoodan daaro aastti gisstte geetetiza kaaththa giddon eqqi ha aassayika gissteza giddora hamettishshe gissththe beeishshe diizaysi beettess.

Issi bessani woykko issi gadeni uutha geetettiza dooza qommoyi diccishe dizayssi beettees. Ha uuthay diccikko meetettees.

Hedzdzu asati nam'u maccatinne issi atumay muuzeta muuze giddoni eqidi dizayssi beetees ha muuze giddoni issi zo'o mizaykka eqada asatura de'awus.

Nam'u adeti keehippe qodan daro cora boorata wolqama.noorata kacera gita boorata hemishe nam'u adeti dizaysi betes, ha booratika maata mishe de'etes

Qoodan uussuppuna aasa giddizayti uubbayka huuphen booththa kooppiye woyko booththa qoobe wooththidi uubbayka eeqidi iissoy iisara toobettishe wooyko haasayetishe deetess

Kehippe loo'za uththatha gidoni nammu' addenne issi maccay eqqidi dethess. Ha assathikka uththaza beishshe dethess.

Issi maccashay kehippe daro kaththa gidonni eqqadda kusheni kaththappe shoda oykkada de'awus. Ha kaththaykka gisththe gethethizza kaththa qomokko.

Hayssi beettizayssi badala geetettiza quma qommo gidishegidishe ha badala geetettiza quma qommoy ha'i ayfe ayfin ayfey gakkin meeththas asas injjetishe woykko gakkidi dizayssi beettes.

Kehipe dalga woyiko aho gaden daro asati issi mala mayo mayidi kofe issi mala medho qophe wotidi asti hametishe dizayisi betees

Keehi dalga woykko aaho gadeni uuththu geetetiza meetetiza kaaththa qommoy diccishe dizayssi beetees; ha uuththay dicciko haashettidi meetetees.

Kehi daliga deniba gadeni dono getetiza hahora betishin sanithayika de'es uthika de'es mithika de'es hesi ubi issi bolla dizayis betes

Issi maccasiya na7aa ba zokkuwan ba7ada aaho gadee giddoni uththada ha gadezani puuthee thokkashee dawus;ha puutheekka dan7o unkkaa unkkotha giddope issino sanththee geetheththees.

corani tamma gidizaynne tammafe dariza asati ubbaykka qoofe wothidi hubhe bolla qoodheni booththa may7o qachidi ubbaykka hamettish deeeta

Keehippe qoodani daro asati katha cakishe woykko shiishshishe de7eettes ha katha qommoykka gaashe geetettes shiishishidi bukikko asay sollo oothidi maanawu maaddees

issi aho woykkon dalga demba gaden giste geetettiza kathay ayfe ayifishe dizayssi beettees hagistezappe gede baggera katamaykka woykko qorqoroy dizayssi beettes

ha bettiza misiley aaze giikko gamotho qaalanne santhe geetettes ha santhey coo beittafe dolidi ki7ees woykko coo dolidi kiydi asi maanas maadiza santhe qommokko

Qoodani keehippe daro asay issife sheekidi dalga gati giddone uttidi puute ba kushane woykko maata buucidi oykkidi de'eette.

issi addey gade bookkidi gadezanne haaththe zaridi shunkurto geetettiza dan7o dozata tokkidi haaththeza akafa geetettiza miishanne zaridi haaththeza ushshishe dees

Issi aa hoho gushsha gade giddon issi macashiya gashe naa zokkon ba7a uttada mitha puute woykko dan7o doozata tokkashe uttidayssa bessees.

ha misilin beettizayssi keehippe cora asay gaashe geetettiza katha gommo cakishe deettes ha asatappe issi zo7o qoofe woththidadey eqqidi dees

Hayssi beettizayssi keehippe dalgga gadeni lo'iza keeththati maata keeththay gadezi maataynne dono toketidi dizaa bessay qasseka gede haakkidi shaaray salon dizayssi beettees.

hayssan beettizayssi uuthu geetettiza dooza qommoy woykko metettizayssi kathas maaddiza uuththay gede baggera uuthafe ha baggera badalay diccishe dizayssi beettees

keehippe dalga gaden uuthaynne badalay dizayssi beettees ha badalay diccizayssa gidikko asay ayfei ayfishin maana mala maaddees uuthaykka diccishe ha shettidi metettees

issi macashiya goshsha gade giddon woykko kaththay zerettidi diza gade giddon eqqada be ashe de7awu ha kathayka giste geetettiza kathay dolidi ayfeya immanas ayfeya kessishe dizayssi beettees

Ha bessan beettizays keehippe lo7iza wuykko malaliza giste geetettiza katha qommoy beettees ha gisteyka ayfe ayfidi dees ayfezikka maxettanas gakkides.

Nam7u addeti issi mala qoope wothidi dizayssi issi addezi ba qoodhin dunguza geetetti za mayo qacheti dizayssinne nam7u addetikka gede beishe dizayssi beettees.

Keehippe dalgga woorayi woykko aaho wooray beettes ha woorazan dumma dumma miiththa qoommotti diizayssi beettes ha miiththa qoommoykka eeththanas keeththe keeththanasinne hara hara miishshata ooththanas maaddes

Issi zoo addeti sinththeni dizayisanne ha zoo daezappe guyera usuppuni woyi ichchachu ase gidiza attumati wora giddora ubbatikka bishe deetesi

Qodani cora woyko paydon daro asati issipe shiiqidi dizaysi betes ha asatu gidope oydu asati hara medho mayo mayidi de'etse

Issi keehppe adusa woykko dalgga ogera issi botha kame ya yishe diza kame beettes.ha ogezappe pude baggara diza issi adde keshera oyiqqeti eqqi diza issika beetttes.

Issi adeyi gade giddoni eqqidi bitta bokkidi putte tokishe dizayis betesi. ha adezappe guye bagara coora woyikko payidon darro assati hara hara othishe detesi

Hezhu woyka oydu asati issipe eqidi ubbayka hezhayka issi mala sure gixidi woyko issi mala maya mayidi hezhayka issipe zorehishe deete

Qoodnan nam'ia taamiza asay issippe ha asaykka dunguza getettiza mayo qodhen qachidi ba kushan miththa puutte oykidii dizayssi beettes.

Qoodani woyko paydoni daro asayi shiiqid dizaysanne ha asatappe issi Adey biita bookidi miitha puute tokishe dizaysi beetesi.

dugeha kilile aysso aawa daanna xilahun kabaday gade bookid oge matani mitha puute tokkishe uttidi dizayssi betes.

hayssan beettizayssi nam7u keeththeti keexeti giigidi de7ettes gidoppe attin keeththeti bollara kamettennashinne doya dizayssi beettees ha keeththay kamettennaa aggikko iray soon bukkanaw dees

qodanni tammiza asati uttidi biitta bokkidi assati biittazanne biththa miiththa puute tokkishshe dizayssi bettees issi addezi kumeththa may'o may'idi dees

Issi dalgga gadene haga dezani dumma dumma mitha qommoti woykko doozati dizayssi beettees. Ha mitha qommotappe goysheynne hara hara mitha qommoy beettees.

Issi dalgga woykko aaho gade giddonii issi addey biiththaa bookkishe de7ees; issi addey hameththishe de7ees; issi addey eqqidi de7ees.

Issi addey aaho gade giddon uttidi gade bookkidi miththa puute tokkishe dizayssinne issi addey gade bookkiza miishshe ba kushan oyqqidi eqqidayssi beettees.

issi goyettida gadene issi qoofe woththida addey uttidi biitta bookkidi puute tokkishi dizayssi beettees ha puutekka tukke poote

Keehippe wolqama woray dizayssi beettees ha worani dumma dumma mitha qommoti ziqqi giidinne dhoqu giidi eqqidikka dizayssi beettees.

Issi dalga gade woykko aaho gadenne iray bukkidi aadhdhi dayssa masatizayssi woykko haaththe shoore masatiza shucha kanche gida gadey dizayssibe

issi karetha mayo maydi diza adde kusheni puute mitha puute ha futeykka tukke giza puute gade bookkidi tokkishe dees

heedzdzu asati nam7u attumaynne issi macay issi medho qoofe huphe bolla wothidi heedzdzayka issife eqqi haasayishe de7eettes

Issi addey mitha poote gade bookkidi tokkishe dizayssinne addezappe ushechcha baggera uyddu asati eqqidi dizayssi beettees

cora oykko daro asati oge matani biitta bookkidi mitha puute tokkishe dizayssi beettees ha mitha toketida puutey diccikko asas daro go7a immanawu deees

karetha may7o may7di diza issi addey biitta bookkidi ha biittan tukke fuute tokkishe deees ha tukke fuutey diccidayssa gidikko asay uyana mala maaddees

Issi dalga bessaraweykko ogera heedzdzu kaameti ogezara gede hametishe deettes ogezappe ushachcha baggenne hadarsa bagge wora gididi dees.

Hayssan beettizaysse shucha masatiza woykko shuchchay haaththay gogidi aadhdhida bessan keehippe dalgga bessa shuchchay kumidi dizayssi beettes.

Keehippe qoodani oykko paydonne daro asati aaho wora woykko mitha giddora ubbaasaykka gede simmidi woraza giddora he mettishe dizayssi beettees.

Dalga gade giddora keehippe paydoni daro asati worafe keidi gadeza giddora issi booththa asaykka eetura dizayssi issife hamettishe de7ettes

Issi addey sinthan eqqidi mitha puute haaththe wushsishe de'ees issi addey guyen dunguza may'o qoodheni may'idi guye simmi xeellishe deees.

Issi maxasiya keehippe dalga gadeni puute zerada ha putiza booththa tiisherte mayala haathe usshashe de7awus.

Duma duma dano dozza woyko dano unka unkkoti issippe dizaysi bettes ha dan'o dozati ha dan'o unkka unkkottappe bettizaysi santhe barbare timatime masatizayti bettes.

Hayssan beetizayssi dan7o unkka unkkota woyko dan7on dicciza woyko ishaletidi giigiza qumatappe barbare geetetiza miishay issipe maarani uttidayssi betees.

Issi adey karetha mayo mayidi eqidays duma duma ayipa ayipeta kesi issibolla kesidi wothides ha ayipetape muze shukurutoyine timatimey betes

Dan'o doozati woyko dan'o ayfa ayfetappe beetes. Ha beetizaytappe lemisos muuzey, mangoy, abukadoy, papayann3 shunkurto masatiza duma duma ayfa ayfeti beetetes.

Kehippe dariza ayifa ayiffeti issippe shiqqidi dizzayisi bettes ha ayifa ayiffetappe lemissos papaya muzze manggoyinne hara hara ayiffa ayiffeti de'eyes.

Qoodani keehipe dariza abakado geetetiza kaththa qommoy issippe shiiqidi dizaysa hayssi beesees. Ha abakadoyka miiko bollas keehipe lo'o.

Kehipe daro asati giya bola dizaysi betes ha giya bola diza asati zal'e zali'she bayzishenne shamishe de'etes issoy issoy ba osora dizaysi betes.

Qoodanii keehippe daro asay shiiqidi dizayssa ha asatikka muuzee geetheththiza ayfaa ayfetha ubbaykka shiishshi be sinththen woththidayssi beettees.

Keehippe malaliza woykko lo'iza dan'o unkka unkota woykko ayfa ayfeti issippe shiiqidi issi bolla de'etees. Ha ayfa ayfetappe burtukane, muuzey, mangoynne dumma dumma ayfa ayfeti de'eetees.

keehippe lo7iza woykko malaliza ayfa ayfe qommoti issife shiiqidi de7eettes ha ayfe ayfe qommoti leemisoos muuzey papaayey abakadoynne shunkurteti de7oosona

dumma dumma ayfa ayfeti issi bessane dumma dumma meishan qashetidi dizayssi beettees yfayfeti leemisos muuze shonkurtonne hara hara bortokaneti dizayssi beettes

issi karetha naay santhe geetettiza katha woykko haythera diza katha gidton eqqidi dizayssi beettes

issi bessane woykko issi sooni muuzey geetettiza ayfo ayfey issi bolla sheeqedi dizayssi beettees ha muuzezappe gede baggera hara hara katamatinne keeththati dizayssi beettees

Issi giya masatiza bessane cora asay iqata woykko issi issi miishata shiishshidi micidi dizayssibeettees hamiishatappe leemisoossi barbarey dees santhenne hara hara miishati de'ettes.

Daro asay giya giddon uttidi zal7e zal7ishe deees ha asati zal7iza kathata qomofe leemisoossi donoy dees kaarote dees santhe dees dumma dumma miishati de7oosona.

Qoodani nam,u tammufe dariza abakado geetettiza ayka ayfe qommoy dizayssi beettees ha abakadoy miikko asayo keehippe wolqa immees hara go akka immees

Issi dalga gade woyiko aaho goshsha gaden issi addey miththan woyiko marccon gade goyishe dees.gede woyiko guye baggara issi addey booran gadeza goyisheka de7ees.

Keehipe dalgga bessan ciishsha woykko puutteti dizayssi betees.ha puuttetape assay shiishidi eqan achidi ha laggiddi kushen eki yishe de'es.

Giste getetiza kata qomoy dizayisann ha giste matani heedzdzu asati gisteppe gede bagara eqidi dizayisa beashe deayis.

Qodani keehipe daro macati issi besaani shiqqidi ha bessasani daro cishatine dumma dumma mishati diza issi betishe dees.

Qodani keehippe cora asayi issi bolla shiiqid gade bookid gadezan hara hara miishata tokanasi giigisishe dizays betes.

Ha bessane beettizaysse keehippe malaliza woykko lo7iza ha ciishshati toketidi diccidi dizayssi beettees.ha ceeshshatikka ayfes beyshin keehippe malalilaa.

Issi karetha maxasaya kushen kushen aadhdhiza miisheya athada be kushen ciishshata idimmada ciishshata giddon eqqada de7awus.

Hayssani keehippe daro macati issi medho mayo maydi ciishshata giddon ubbetikka ciishshata geegisishe duuthi duusi wothishe deete.

keehippe dalga gade giddoni goshsha kaamey zo'o medhora dizayssi goshsha goyshe dizayssi beettees ha goshsha kaametoppe guye baggera dalga woray dee'es

aaho gade giddone qoodani cora asati goyettida gadezanne ubbaykka katha ba kushani oykkidi katha zerishe dizayssi beettees

issi aaho demba gada giddone goshsha makinay dizayssanne ha goshsha makinay gade goydi giigisidi woththidayssa be ashe deays

Hayssa ni oyddu asati eqqidi nam7u macatinne nam7u attumati de7eettes ha asatumatani ciishshay zo7onne dumma dumma medhora diza ciishshati de7eettes.

Issi adde dizaysse keehi pe malaliza woykko lo'iza badala gitton ekkidi ha batalaykka gakkidi ayfeya immidi diza badala kushen oykkidi dee..

issi bessan qoodani daro macati issife shiiqidi issi medho may7o maydi hupheyan goossi qouzidi ciisha ba kushin oykkidi de7ettes

issi dalga goyettidi diza gadene asay goshsha mishane gadea goydi katha zerishe de7ettes issi yaddey eqqidi beyees

keehippe qoodani cora weykko daro asatey shiiqidi dizayssinne ha asata giddoppe issi issi asay booththa waraqata bolla karetha iskirotoon xaafishe dizayssi beettees

Qoodani oydduppe dariza asati issi bolla shiiqidi dizayssanne asa tumatan keehippe malaliza zo'onne dumma dumma medhora diza ciishati de'eettes.

Issi aaho gadey giddone issi attumaynne issi macay dan7o unka unko woykko dooza geetettizayssappe xaaxettiza santhe lo7ethishe woykko ishalishisi deettes.

Qoodan keehippe dariza ciishshati be uttidi diza bessan de'oosona ha ciishshatikka be ishin keehippe lo'oosona woykko malalo osona.

Issi zo7o macashiya daro pute toon giddone eqqada ha putetappe woykko ciishatappe kushen idimmada eqqada de7awus.

Issi bessani cora asay shiiqidi ha bessani gade bookkishe woykko goyishe diza issi beettees. Ha asatappe cora asayikka eqqidi bees.

Issi macasiya keehippe dalga gate giddonne diza ciishshata giddon eqqada de7awus macasiyakka ciishshazappe maxada kushen idimmada woyqqada.

Namm'u maccatinne issi atumay hatha zariddi ha zara hatha shunkuruto tokiddi shunkurtto hatha ushishe de'ttes hassi hathaykka shunkkurttoy otteretiddi diccana mela maddees.

Issi dalga goyetida diza gaden Hatha ushid hathayka gadez maran maran kezid dizaysan hathay elid dizays betes.

Issi worra masatiza bessan haththey giddora goggishe dizayssine puude baggera goyettida gaddey dizaysii bettes.

nam7u addeti gade goyettida gadenne toketida dan7o unkankota woykko dan7o doozata haaththa ushshishe dizayssi beettees

qoodane laapun gidiza asati eqqidie issi asay booththa may7o issi macay karetha may7o hashenikka hara miishe oykkada ubbetikka eqqidi haakko be ishe dee

Issi aaho woykko dalga bettane asay ubbayka kehidi haaththe izara haaththe waaroy biza oge ooththishe dizayssi beettees hawaaroykka haaththe izara biikko asay katha ushshanas maadde.

Nam7u addeti detalka gade goyettidi dizayssa haaththe ushshishe deettes ha addetuppe guye baggeda asay aqiza keeththeykka deees.

Issi dalga woykko aaho bessane issi goshsha goyiza kaame gade goyishe woykko bookkishe deees keehippe qoodani cora asaykka goshsha giddora hamettishe de'ettes

Nam7u attomati gade giddon eqqi di deyeettes ha nam7u attumatuppe guye baggara muuzey geetettiza doozay woykko muuze geetettiza ayfe immiza dooza qommoy dizayss beettees.

Issi bessan keehippe qoddan c'ora kutoti dizayssa besses ha kuththothu giddoppe issi kuththoy pupulle yelanas yidi pupullutu mathan eqidayssi beetes

Qoodan daaro woyiko coraa mizzaththi karetha maala botha maala nne zo maala mizaththi miza aqqiza bessan deedi maaththa mishshe deetts.

Haysi para getetiza soo medosayi bootha medhora diza paray ba zokuwan karetha miiisha caanidi woyko asayi wodorora qachin hametishe de'esi.

Heezu asathi nam7u waaxa boorathani gade goyishee dizayssi beeththees; ha goshsha boorathikka gadee goyana mala maaddoosona; nam7u addethi issi waaxa booraa oyqqidi goyishee de7eeththes.

Issi maccashiya dumma dumma soo medosata hareta mizatanne boorata issife heemada heemeti pe'idasope soo simisashe de'awus.

Issi besani woyko aho gade gidon mizati karethinne bothara medhoy diza mizati miza aqosoppe asay birshin kare ke'ishe de'etes.

Issi Adey utidi miizati aqiza keethani sintha boroqo guye bagara zo'o gidida mizatasi maata imishe de'esi.

nam7u miizati karethanne booththa walaka medhora diza miizati miiza ta aqoson eqqidi gede simmidi maata woykko beessi imettida miishata mishe de7eettes

keehi dalga woykko aaho qateni booththa medhonne karetha medhora walaka diza miizati sohoppe yeddin miizati kare keeishe deettes.

hayssa ni keehippe denba woykko aaho gadedi heedzzdzu soome doosa miiza geetettiza medoosati eqqidi dizayssi beettees ha miizatikka zo7o medho

Qoodani woykko paydoni uyddu harethi haaththe caanidi ogera yishe de7eeththes; ha haaretha issi maccasiya guyera caanada ekkada ehawus.

dumma dumma medhora woykko dumma dumma qalamera diza miizati heedzdzu woykko phichacho gidiza miizati baabosoppe keydi karen hamitishe dizayssi beettees

issi gade giddoni oyddu miizati dizayssi beettes nam'u miizatinne nam'u marati de'ettes a mizatoppe guye baggera aqo keeththey woykko aqiza keeththey de'ees

Issi aaho denba gadeni qoodani heedzdzu tammufe oykko nam7u tammu woygi diza miizati he mettishe dizayssanne ha miizatas medhoy zo7onne karetha dumma dumma medhora diza miizati de7ettes

Nam,u kuttoti haaththa hokkidi wuyishe deettes ha kuttotu matani issi macashiya uttada booththa churabe mayada haraso xeellashe de7ao

Issi zo'o addey miizatu sinthani uttidi karetha miiza issi miizay karethanne booththara walaka miiza tasi miizata maata immishe dees.

keehippe qoodan dariza woykko qoodani daro kuttoti woykko ha wodezan yida kuttoti issipe shieqidi dizayssi beettees

qoodani keehippe cora asay ubbaykka hara hara medho maydi diza asati ba kushen dorsata qachidi adde dorsanne indi dorsata ishshife qachi oykkidayssi betees

qoodani woykko paydoni keehippe dariza karethanne booththa medhora diza qoodan daro miizati issi bolla shiiqidi dizayssa beettishe de7eettes

issi macashiya keehippe cora woykko paydone daro kuttota issife shiishshada katha qolada kuttota sinthane mace qolin kuttoti katha maxi miishedeet

ha misalezani issi walqama booray eqqidi dizayssanne boorazappe gete baggera issi adde ba hashe bolla guufi woykko kallo oykkidi eqqidayssi beettes

Issi macasiya miizata dorsata deeshatanne hareta hee mapeeshada soho gelthanas laaggada ekkada ehashe dawus ha miizatappeka sinthera aqo keeththe aqizasoy dizayssi beettees.

qoodani tammufe dariza hare nam7u addeti laaggiti bizayssa oge giddora ogeppe ushachcha baggeynne hadersa bagge dumma dumma ceeshshay dizayssi beettees

qoodane usupuna woykko ichasho gidiza boorati dizayssanne ha booratoppe guye baggera keehippe cora asay eqqidi dizayssi beette

Hayssan beettizayssi qoodani daro deesheti karetha medhoy zo'o medhoy booththa medhoy gidida deeshati mitha bolla qashettidi dizayssi.

Issi mehe heemmiza naay zo'o shurabe mayda naay keehipe qoodani daro deeshshatanne dorsata laaggi ekkidi hee manas woykko heemmi feeshshanas laaggi ekkidi bishe deees.

Issi gade giddoni hare geetettiza karetha medho harey eqqidi dizayssi beettees ha harazappe guye baggara issi keeththe dees

Hayssan beettizayssi qoonani dariza weykku cora miizati karetha medho karethanne booththara diza walaka medho miizati issife sheeqidi keeththa matandizayssi beettees.

Issi miizaynne issi maaray booththanne karetha medho miizaynne booththa maray ubbaykka issi matani de7eettes ha mizatappe guye baggera keeththe deees.

Goodani ichachu woykko oyddu gidiza hareti haathe caanidinne ogera hamettishe deettes issi macashiya hareta laaggashe deaws.

Issi adde qoodanni keehippe dariza zbooththa medhora diza deeshata sohoppe kessidi laaggi ekki bishe dizayssi beettes.

Qodani keehipe daro asati miththa puute be kushen oykidi qoodheni dunguza giza mayo xaaxidi, huphe bolla qoofe woththidi dizaysa be'ays.

Issi dalga gade gidon kathay woyko mata gidin kata gidin kehipe lo'zaysi dizaysan issi wolqama mitay eqidi dizaysi betes.

Daaro assati issippe gaade giidon eqqidi gaade goyishshenne goyyetida gadde beishe dizaysi bettes.

Keehippe paydon woyko qoddan daro mitha puutey toketanas gakidi woyko giigid dizaysi betes, ha mitha puuteyka toketiko eeson dici

Hayssa ha'i tani misileza bolla xeelishin beetizay aaze gizayssa gidikko issi adeyi gade gidoni miththa pute tukishe dizaysin hara asati ekidi dizaysi betesi.

Issi addey miththa puute gade bookkidi tokkishe dizayssi beettes. Issi addey huphphiya bolla qoofe woththidi gede hametishe de'es.

Keehippe qoodani cora woykko daro asati badala geetettiza doozata giddoni badala melida badala giddon daro asay eqqidi de7eettes.

Qoodani keehippe daro asati issi bolla shiiqidi goshsha gade woykko goyettida gadeni ha gadey goyettidaykka goshsha kaameni gidishin goshsha kaameykka gadeza giddon dizayssi beettes.

Issi aaho goshsha gadeni issi addee uththidi ha goshsha giddoni gadeza bookkidzi miththa puuthe thokkishe dizayssi beeththees.

Bettizayssi keehippe cora gidida ayfe ayfida muuze qanxettidi issi bolla doorettidi dizayssi beettees ha muuze muuze caaniza makinay caani hara besayfikko bayzette.

Issi addey issi medo may'o may'di gade bookkidi gadeza giddon uutha geetettiza miishe hollazan woykko bookketida bootazan tokkishe deees.

asati gade woykko biittan giddon goydi woykko bookkidi miitha puute tokkishe deettes ha addezappe guye baggarakka issi addey gadeza giddon eqqidi dizayssi beettees

issi addey issi medho mayoa maydi biitta bookkidi ha biittani uutha tokkishe dizayssi beettees ha addezappe guye baggera daro bookketida bessaykka de7e

Keeheppe cora woykku daro asati ubbaykka qoodhin dunguza giza may7o qachidi huphan qoope wothidey puute kushen oyqidi tokkanas ekki bishe de7eettes

keehippe qoodani daro mitha puute dizayssi beettees ha mitha puuteykka tukke puute geetettes ha mitha fuute diccikko gaden toketanas maaddes

qoodani tammufe dariza asati ubbaykka eqqidi issi adde karetha may7o kumetha karetha may7o maydayssi maata buuccidi ubbetikka maata kushen oyqqi dizayssi beettes

Paydoni keehippe dariza macati issife shiiqidi uuththa haashishenne hashettida uuthaza gum7ishe dizayssi beettees.

Keehippe qoodan woykko paydoni daro puuteti dizayssi beettees ha puutey toketidi tukke fuute gidishin ha tuke foote toketidi diccikko daro go7a asas immees.

Issi goyettidi giigi diza gate kidone badalanne dumma dumma doozati tooketidi ha toketidayissi pude diccishe dizayssi bee.

Issi dalga gadeney giste geetettiza kaththay goyetidi zerettidi ha'i ayfe ayfidi dizayssi beettees gistizappe guye baggerakkeehippe dhoqa zummay dee.

Issi asay izan ardiza keeththe woykko asay izan diza maata keeththe beettees ha maata keeththappe dugenne pude baggara uuthati de'oosona.

Keehippi qoodane dariza bessane asati uttidi mitha puute giigissishenne ha mitha puute bolla bollara keeththa keexxishe woykko kammishe dizays.

Issi aaho woykko dalga gadenee keeththe maata keeththeka qorqoro keeththekka dizayssi beettees gittozanne gadezi goyettidi dizayssikka beettees

Hayssi bettizaysi nam'u addeti issi mala maayo mayidi kareththa haare ba kushshen issinozi oykin issi addezi kushshen booththa mishshe aathidi diizayssa besses.

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi nam'u addeti dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

issi addey uttidi namu hareta haretasi koshshiza katha shiishshidi nam7u karetha hareta katha muzishe deees haaretikka katha miishe de7eettes

nam'u asati para geetettiza soome doossa kushen oyqidi issinozi ba duuna kammidi woykko goozidi parazassi ayfeso woykko haythiso be ishe de'es

qoodane daro oykko cora asati ekqidi nam7u asay uttidi issi booththa deeshe kushane oykkidi issi booththa may7o mayda adde ekqidi beyishe deees

nam7u ase caaniza kaamey oge giddon eqqidi dizayssi beettees ha nam7u kaametus giddon booththa may7o may7di diza issi addey eqqidi issi kaameza be ishe de7ees

keehi dalga woykko aaho gate giddon zo7o booray karetha booray miizaynne dumma dumma marati issife shieqidi de7etes ha miizatanne ha marata asay eqidi naagishe deees

Issi karethadey issi medho mala may,o maydi dizayssanne issi booththafara issi ushacha kushin issi baggara oyqqidi addezi eqqida issi beettees.

Issi zo'o maray gade giddone zin'idi dizayssi beettees hamaraykka hayqqidayssinne paxa dizayssi eretenna hayqqizayssa gidikko asay gaden bookkidi moogees.

Issi miizata akamiza woykko narfe caddiza haakimey issi karetha miiza wodoron kacen aaththi qachidi narfe caddanas kushera miizeyo caddanas gishe deees.

Issi hatha gidon diza medoza woyko do'ay ha do'asika sunthay haylasho getetiza do'ay gade bola hayqidi Dona doya wotidine zin'idaysi betes.

Issi wora medosa woyiko kare medosata gidope worikana getetiza medosay issi nozi berika eqidayis betes

Issi aho woyikko daligga ogera Gamo getettiza wora medosati woyikko wora do'ayi ogezara gedee pinishshe woyikko qanixxidi adhdhishshe de'etes.

Issi xuma masatiza bessan wora medosatupe wolqara diza gamo getetiza issi medosayi woyiko wora do,ayi eqidi dizayisi betees

Issi bessani woykko issi dalga wora giddoni wora hare geetettiza miishati woykko wora hare geetettiza wora medoosati oyddufe darizayti issife hamettishe de7eettes.

hayssi beettizayssi haaththa giddon diza woykko haaththa medoosa geetettes hayssika sunthay horo qee geetettes ha horo qesi keehippe woykko kita wolqay deees

Issi aaho gade giddon dangarsa geetettiza woliqama wora do'ay eqqidi berka haworaza giddone diizayssa tani be ashe deays

Keehippe qoodane cora woykko daro wora do'a woykko wora hare geetettiza medoosati issippe shiiqidi dalga gade giddonni dizayssi beettees.

Nam'u gaammo geetettiza wora do'ati wora giddon dizayssi beettes issi gaammoy zin'idi dees issi gaammoy eqqidi deees ha gaammoska keehippi wolqay deees.

gadey bolla issi wora medoossa woykko wora do'a geetettiza do'atappe gammo geetettiza wolqama do'ay zen'idi nam'u toho sinthe yeddidi dizayss beettees

Issi dalgga bessani wora hare woykko worani aqqiza hare geettetiza wora medossay dalgga wora giddoni hamettishe dizayssi beettes.

Nam'u wora do'ati moykko worame doosati hame doosa sunthayka gaammo geetettiza nam'u gaammoti hamettishe dizayssi beettees

Nam'u wora kana oykko do'a kana geetettiza woran aqiza medoosati issinozi zin'idi issinozi eqqidi dizayssi beettees.

beettizayssi issi wora me doossa woykko wora giddon diza do7a geetettes ha do7askka sunthay worakkana woykko woru kkana geetettes

Issi wora medoossata woykko wora do7ata giddoppe qaare geetettiza wora medoosay mitha bolla uttidi katha issi kusheni woykko issi geetohon oykkidi miishe dee.

issi wura medoosa woykko wura do7ato giddoppe gammo geetettiza wolqara diza do7ay berka eqqidi dizayssi beettees hagamoyka bedam wolqara diza do7ako

Hayssan tani be ishenne issi gammo geetettiza wolqama wora do7ay wora giddon dhuma malatiza bessanne eqqidi deizayssa be ashe tani days

issi qaare geetettiza worame doossay woykko wora do'oy ba kushean katha oykkidi mitha bolla uttidi miishe dizayssi beettees.

Issi wora medoossa woykko wora do'atu giddoppe gammu geetettiza do'ay hibettees hagammotappe issi gammoy zen'idides issi gammoy eqqididees.

Hayssi wora woykko haaththa giddon diza me doossa hame doossasi sunthayka haaththa haylasho geetettizayssi gade bolla ba duuna doyidi dizayssi beettees.

Hawayssi beettizaysse haaththa giddonne diza hoykko haaththa giddonne ardiza hoykko haaththa medoosa geetettiza haaththa haylasho geetettes.